Niriba n zaya zaɣa bobgu n nyɛba ka bɛ nyɛ politisa nima ka gbibi tuuta nima bɛ nuhini ka ye niɛnpiɛlla sheba ʒɛ nyaanga maa ha ka gba ye niɛnpiɛlla ka zaɣa ʒehi gabi tuuta nima maa puuni ka so za tooni na ka yaagi o nangbani ka so ʒɛ nyaanga n pepri kikaa ka kikaa maa nyɛ zaɣa dozim ka kuriti za bɛ nyaanga ka nyɛ kuri waɣala.

Loori n ʒɛya lora nim ayi ka lora nimaayi maa ka girada tooi tankpaɣu palli ka di nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka girada maa nyɛ zaɣ dozim ka bi tooi tankpaɣu n pali loori ʒiɛhi ayi maa

Bihi n toori kom bihi maa nyɛla bihi anahi n toori kom maa yino gbubila bokati ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka yino dini nyɛ silba bokati ka yino dini nyɛ zaɣ piɛlli ka yino maa yɛ liiga nuɣso ka di nyɛ boɣa waɣala ka bi ʒɛ kuli gi noli n toori kom

Laa n tam soŋ zuɣi ka laa maa nyɛ zaɣ sabinli ka naanzuu bɛ laa maa ni ni gala dibaata ni zaham ni manʒa ni boraadɛ boraadɛ maa nyɛla dibaanu ka laa nyɛ zaɣ sabinli ka tam soŋ zuɣu

Niraba ata n ʒɛ moɣani ka ko biɛɣu do bi nyaanga ka bi gbubi pai dibaayi n ʒɛya yino maa yɛla liiga dozim ka di koɣali zaɣ nuɣso di nyingoli ni ka yino maa pili zipiligu ka yɛ liiga dozim ka tihi sansa bi nyaansi tihi maa nyɛla zaɣ vakaɣa ka kom maa nyɛ zaɣ dozim n do bi nyaanga

Niraba n ʒi daani paɣaba ka binyɛra tamtam bi tooni n bɛ tahapona ni ka yino maa zaŋ tahapoŋ n tam o naba zuɣu ka puɣusiri tuya niŋdi tahapoŋ maa ni ka yɛ liiga ʒiɛ ka so gba ʒi nyaangi ha ka loori ʒi nyaangi ha ka loori maa nyɛ zaɣ vakaɣali ka yino maa gba yɛ liiga ʒiɛ ka nyɛ karili ka gahandi bini tahapoŋ ni o nuuni

Paɣa n doya o dola shitoɣu puuni ka chinchina do o nyaanga ka di nyɛ chinchina maa zaɣ bobgu n nyɛli ka o do shɛŋa zuɣu ka la n doya o bi bob bobga ka yɛ liiga ka di koɣali zaɣ nuɣso di boɣari ni ka gbubi foon o nuuni

Niraba ayi n ʒɛ shitoɣu ni ka yino maa ʒɛ kuɣu zuɣu ka yino maa chɛri ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa ŋun chɛro maa o pilila zipiligu ka di nyɛ zaɣ dozim ka kpa ninkpara zaɣ piɛlli ka o ni chɛri so maa ka o zaŋ bin piɛlli n pa o nyingoli zuɣu ka woya nim tuntu bi sani maa ka kuriti biɛni ka bi zaŋ foto n yili zuɣusaa ka foto maa nyɛ zaɣ sabinli

Paɣa n ʒiya o ko o ʒila kuɣu zuɣu ka kuɣu maa nyɛ zaɣ vakaɣali ka o yɛ liiga sabinli mini jinjɛm sabinli n dihiri kompiuta ka kolba tam o tooni ka kolba maa puuni ka bini bɛ dinni ka bini maa nyɛ zaɣ dozim ka di tam teebuli zuɣu ka teebuli maa nyɛ zaɣ piɛlli ka o dihiri o kompiuta

Niraba n ʒiya bi ʒila duu sunsuuni n diri bindira ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni taabuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka bindira maa bɛ pileeti nim ni ka pileeti nim maa nyɛ zaɣ piɛla ka bia maa yihi bini niŋdi doo maa nolini ka doo maa kpa ninkpara ka yɛ liiga ka di gabi zaɣ sabinli mini zaɣ piɛli

Niraba n bɛ paali zuɣu ka shab ʒi pata gbuni ka shab chɛna ka ŋun chɛni maa gbubi foon ka di nyɛ zaɣ dozim ka o pili zipili piɛlli ka o nyaangi ha ka so chɛna ka yɛ liiga dozim ka ban ʒi pata maa gbuni maa ka teebuli ʒɛ bi tooni ka bi zaŋ kpakpa nima n panpa teebuli maa zuɣu ka pata maa nyɛ zaɣ dozim ka kuɣu ʒɛ teebuli maa gbuni

Paɣa mini bihi n ʒɛya ka bihi maa guuna n ti gbaai paɣa maa tabili bi maŋa paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka di boɣari ni koɣali zaɣ sabinli ka o kpa ninkpari sabinli ka bihi maa guuna ti gbaagio bihi anahi ka yino maa nyɛ Bidib bila ka ʒɛ o ko ka yɛ liiga shɛli ka di nyɛ zaɣ waɣanli ka so jinjɛm sabinli ka paɣa sani maa yɛ liiga piɛlli mini jinjɛm piɛlli

Niraba n diɛmdi diɛma paɣaba ni dabba ka yino maa ʒɛ nyaanga ka gbubi bini o nuuni ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka di gbunni maa nyɛ zaɣ sabinli ka yino maa ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli ka zaŋ bini pa o boɣu zuɣu ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka wuɣi o boɣu zuɣusaa ka so ʒɛ o nyaanga ka yɛ chinchin niɛma ka di gabi zaɣ dozim mini zaɣ nuɣso

Niraba n ʒiya ka bihi ayi ʒi n lori tabi zuɣuri ka yino maa ʒi tiŋa ka yino maa ʒi kuɣu zuɣu n zaŋ afi n chirigiri yino maa zuɣu ka so ʒɛ bi nyaanga ka tabi o shee ka yɛ liiga piɛlli ka so gba ʒi o ko ka nyɛ bia ka yɛ liigq piɛlli

Niraba n diɛmdi diɛma paɣaba ni dabba ka paɣaba maa wori wahi ka zaŋ binyɛra n vuli bi zuɣuri ka di nyɛ zaɣ dozima ka piri bansi bi nuhi ni ka zaŋ shɛŋa n yili bi nyingoya ni ka shab ʒɛ pata nim gbuni ka so zaŋ chinchin piɛlli n gɔbi o nyingoya ka so yɛ liiga mini mokuru ka di nyɛ zaɣ vakaɣa

Niraba n siɣiri kuliga ka nyɛ paɣaba bi zaa ʒirila taha yino maa bi ʒiri binshaɣu ka tabi o shee n ʒɛya yino maa biɛla nyaangi ka ʒi tahali ka yɛ liiga vakaɣali ka ŋun paya maa gbubi guuka o nuuni ka di nyɛ zaɣ dozim ka tampima ʒɛ bi tooni ka tihi saya ka tihi maa nyɛ zaɣ vakaɣali

niriba n-ʒi tahipɔnani ka binyɛra be tahipɔna maa ni m-be robanima ni ka bɛ so chinchina bɛ nyɔɣu ni toondana maa sola chinchini ka di nye zaɣ'vakahili ka zaŋ nyingokɔrigu n-ye nyingoli ni ka bɛ doli palli ka loranima za palli maa nangban'kpaŋa loranimma maa yini nyɛla zaɣ'sabinli ka yini nye zaɣ'dozim

Niraba n ʒɛ palli zuɣu ka loori wurim niraba ʒɛ palli maa nangbani kpaŋa loori maa nyɛla zaɣ piɛlli ka di nyaangi nyɛ zaɣ dozim ka di ʒɛ palli maa nangbani kpaŋa ka ʒi moto zuɣu ka yɛ liiga ka di zuɣusaa maa nyɛ zaɣ dozim ka di tiŋli nyɛ zaɣ piɛlli so gba ʒɛ o ko ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli

Paɣa n zaya ka I tahipɔŋ o zuɣu ni ka zaŋ biniyara n niŋ tahipɔŋ maa ni brashi ni tulaale nima ka di bɛ tahipɔŋ maa ni ka o zaŋ mihi n loli tabili tahipɔŋ maa ka gbubi baaiketi o nuuni ka brashi nim maa shɛŋa bɛ baaiketi maa ni dini bɛ o nuu ni maa ka pili zupiligu ka gbubi liɣiri o nuu ni ka kuriti sa o yɛanga ka tihi saya ka tihi maa yɛ zaɣi vakahali.

Paɣa n ʒiya ka kuripooti ʒɛ o tooni ka silba tam kuripooti maa zuɣu ni chɛriga ka o ʒi kuɣu zuɣu o nyɛla zaɣ titali ka gbubi suu o nuuni n ŋmaari waagashe ka yaai waagashe n niŋ pileet ni zaŋ tam gbambili piɛlli zuɣu o tooni ka gaɣali ʒɛ o tooni gaɣali maa nyɛla zaɣ ʒiɛ

Niraba n ʒi bohambu shee paɣaba ni dabba ka buku nim panpa bi tooni ka yino ʒɛ bi tooni ha ka wuhuriba ŋun wuhuriba maa yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka so ʒi nyaanga maa na ha ka buku nim pa o tooni ka foon nimaa yi gba pa o tooni ka teebuli maa nyɛ zaɣ tankpaɣu ka bi zaŋ kompiuta nima n tam tam teebuli maa zuɣu bi tooni

Niraba n ʒɛya ka bia zaŋ daligɛ n nyaɣa o nyingoli ni ka yɛ liiga piɛlli ka ŋmɛrili ka shab ʒɛ o nyaanga ka shab ʒi kuɣu zuɣu ka yino ʒɛ nyaangi ha ka yɛ liiga ʒiɛ ka so gba ʒɛ o luɣulu ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi bini o nuuni ka bini maa nyɛ zaɣ dozim

Niraba n bɛ kom ni ka kom maa nyɛ ko shɛli din nyɛ zaɣ dozim ka yino gbubi ŋmani n toori kom maa niŋdi gbambili ni ka so ʒɛ nyaangi ha n so chinchin ʒiɛ ka bia ʒɛ o sani n bi yɛ liiga ka so ʒɛ nyaangi ka ka yɛ liiga dozim ka gbubi kpalaŋ o nuuni ka yino maa yɛ liiga piɛlli o bi gbubi binshaɣu o nuuni ka toori kom

So n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni ka buku nim paya buku piɛlli mini buku ʒiɛhi pa teebuli maa zuɣu ka laɣa kuriti pa di zuɣu ka o gbubi ti o nuuni ka di nyɛ zaɣ sabinli ka pileet nimaa ayi tam o tooni ka bini bɛ yinni dinbala maa binshaɣu kani ka dinbala maa mii ka o zaŋ fulaawa zaɣ vakaɣali n niŋ di puuni